Tsinjushi nga tsebushile khubushi

kumuhosi ukutsa mugakyi nga unyala wabona namufeli awambile umumali kyimihosi kulihutsawo kutwela

Khumukhono gutwena nenga wafumbile tsinzala tsene tsirano

Kumukhono nga kwahambile ingubo khushalani balikhutunga

Icompakiti inga bashirusilemo bukhoba bwayo

tsinzushi nga tsili hubushi ndwela ili akari yawambile tsosi yagatile akari

ba'soleli babili bali mu'shafusi she li'fundo bali khu'samba li'fundo bali mu'shafusi sheli'fundo, baali mu'shafusi she li'fundo bali khu samba li'fundo

Inyenda ye khumukhosi nga yasutile babandu ni bibindu byaawe

Umuzeyi nga asutile zinyungu ku diga yewe alikuyila mukataale asakukuliisa, ehe Umuzeyi nga asutile zinyungu ku diga yewe asakukuliisa

Inzuki nga ilikubbambuluka kushimuli igana ifune bubushi.

Muzeyi ali mu ligi eye kumuchere ali khubyala kumuchere mumetsi nga asambile bikele bili asi mwiloba alikhubyala kumuchere mu ligi iye kumuchere

shi'nyonyi she'mile khu'solo i'ngali iye'kamani iye mu'metsi.

banamyenya nga bali hwemba babili bali huhupa lidungu

nabone imotoka ili huhala bunyasi mushafusi she abandu abasamba lifundo imotoka ili huhala bunyasi mushafusi she abandu abasamba lifundo imotoka

hayu hanalubuntsu bahombeha hali hulwanyi

Lino likulisilo lye tsingubo nga batsisingile kungakyi tsingubo tsikofila tsosi gatsisungile kungachi mwigulisilo lye tsingubo

Ilitsayilo oba lisaabo lyeddini yehizilam

Kyimikhosi kyenjeli kyabirabirana kyimilala kyabira mungakyi kyimilala kyabira hasi kyimikhosi kyimikhali

Naboone bubungi bwetsikhafu nga tsitsule khulugudo nga tsili mubisala byekamani, tsikhafu tsingali! tsikhafu tsama mukewa tsili khulota i'ngo tsili mubisala.

Tsikhafu tsibili nga tsili khujewa tsilikhulya bunyaasi

Inzushi ngeli khungasi khweshimuli ilikhuyotamo bubushi

bamasayi nga beboyele bihomo byabwe humurwe ni mumilo mutwela asutile umwana humukongo

Abenyayi be lifundo nga bali mushisafe she lifundo bali khusamba, uwoshawe shikyele.

Bamayi babilii, mutwela etikhile tsikhu, umulala asutile umwana khumukongo bawambile ne shikapo, bawambo ne umwana umuchekhe umukhana akari bosi bamuwambile kimikhono bali ukhwama isi bamakhurenya tsikhu.

tsinzu tsihale nga huliho iye bunyasi niye kamabati

Inzushi inga ili khushimuli ili khufuna bubushi bwesi babandu banywa bubushi inzushi ili khushimuli ili khufuna bubushi.

inyanza iliho basoleli babili balihulyato balihuwamba tsinyeni mutwela ahambile shishiyamba tsinyeni balihulyato babili